bandiraɓe on calminama on jettama on njurama on jafnama koye haalirede moon haalirde men gonɗon tawa koye JABY JULA FM nde temedere e ɗiɗi toɓɓere gootel konŋngol ummorade ɗo e commune mo Thiel funnange e hirnange rewo e worgo on mbiyama jaam hiire moon en garti noon e jewtemoon jewte men ɗe mbatten e kala saaha e ballal fedde moon fedde men witende AICRA e jokkodiral maɓɓe e ISRA ,ANCARE ,ANACIM wonndunde e URAK e to banŋnge ko wiite ko ndema e gayanaka taw kadi e karallagal he jooni jooni o wonani en toon ko ceerno Ibrahima Touré ɗowanto on yewtere nde ko sehim moon Aliou Soya Sow hannde noon kadi en njaɓɓi goto e haralleɓe mo ganduɗa ko dilloɗo ko fewti e ndema tawa kadi ko agent ANCARE mo Thiel wadde ko aadi en naata e nder yewtere he tottat ɗum o salmodira e heeɗiyankoɓe radio JABY JULA FL Sadio Déme bisimilla ma e haalirde JABY JULA FM

a jarama Sadio Déme wadde o woni invité men hannde kadi yewtere meɗen eɗen cuɓi ceetal gotal tan e nder jewte ɗe mbaɗanno e kala saaha ko fewti e ndema hannde noon fannu yewtere men faayi ko wiite ko construction de réserve fourragère ɗum ɗon noon ko ɗemngal tongangal to banŋnge tubankore aɗa en wawi firtande hono ko woni holko woni construction de réserve fourragère

wadde mbiɗa sikki bandiraɓe paami hono ni no mbiɗa to banŋnge construction réserve fourragère ko wawde ɗaɓɓude huuɗo giila e laaw mofta gam falade caɗele kawɗe hebtade to banŋnge kadi e guuri jawɗi kono kon ɗon huuɗo hol saaha mo ɗaɓɓete kono kadi so ndi ɗaɓɓama holno joomum kadi footi ɗum moftirde

e on ɗon avantage ene moƴƴi e wonande ɓe ganduɗa ɓee ko moftoɓe huuɗo gaam falade kadi caɗele kono kadi ian heen ɓe ganduɗa ko moftoɓe kadi gaam jeeya woɗɓe ɓe ganduɗa ina wawi taw mbawa moftude kono to banŋnge moftugol ngol aɗa anndi waɗi nokkuji hannde ɗi ganduɗa sa mofti heen laaw ina wawi ko wayno wiite ko termite woni o mooƴu ne wawi arde bonna walla kadi ko wayno nange wulnge walla ko nanndi heen beele ɗum ala peeje tan ɗe ganduɗa ɗe ko noon neɗɗo foofti ɗum waaw moftirde tawa ina wawi nafde walla kadi ina wawi wasde bonde

e kala saaha aɗa ƴewtindo woto bonde kono kadi ɗum ɗon saɗa ɗum waɗa wadde wona tan no jiɗirɗani mbaɗirta kono kadi woon no footi waɗirede ha ɓuura moƴƴude hono ni no mbiɗa ina waɗi huuɗo ko ganduɗa heseteko guila taw ina hecciɗi koon ɗon huuɗo noon ɓuuri heew ko wii te ko vitamine mo ganduɗa o ene wawi naftude jawdi ndi tigii rigii kono hay yorko kone kadi ina waɗe kono ina nafta jawdi ndi kono kadi wonna waɗirte saabu wonno mbaɗirta ina wawi aar ko wii te ko tooɓo cagngal ndugngu ɗum ɗon noon gaam kadi mbawa rentade ɗum ɗon wadde woon <hesitation> ɗo poɗɗa kadi accude hakklle ma

wadde ɗum ɗon ene moƴƴi tawde ene woodi e te kadi onon on dewii heen te on njii saɗede wonnde nde heen te jomum ko taki ko ina wawa ina mofta ko pour rentade saɗede rentade janŋngo e jaam so tawi ŋakkere nguura jawdi aari tawa kam omo wano omo mofti o wawa tottude jawdi ndi walla tawi kanko mbanno ɗo gaam yidde ngaau so wawa yo mofti goɗɗo mo ganduɗa o omo jogii caɗele to banŋnge nguura jawɗi mum si ari o wawa ɗum yeyde o wawa tottude jawdi ndin ɗon kadi ne hutoro kono wadde ɗum ɗon e fawade heen jomum sene waɗa omo footi kadi namdade haralleɓe anduɓe no waɗirte hayso tawi wawoyde mofta kam neɗɗo foof wawi wiide min de mbiɗo wawi wa tan mofta ɗum kam ala caɗele kono wonno moftirte saabu wonko wawma bettude kono ɗum ko bettuno on ɗum ɗon noon mataw mbiɗa sikki hay kadine accude hakkille ma hono wiite météo woni ANACIM ine heen moƴƴa janŋngo e jaam wawde andude tigii rigii ne huula ma woon tooɓoji garɗi caggal ndugngu kono kadi ina huula kadi hayso wona toɓoji guleyki mawki ina faada e nde ɗo hitannde ha ɗum addana addanma wadde tawde ko noon mi rento mi waɗa mbar mbaɗɗo ɗowde walla kadi mi waɗa zinc mbawɗo ɗowde walla kadi mi waɗa suudu wanndu ɗowdi

jarama Sadio Déme ɗum fo koye peeje he jeeya mataw yewtere nde gasata kono en tongnat ɗum to bandiraɓe hannde ɓe ganduɗa ko heeɗiɓe en ko fewti hannde e ko wiite ko réserve fourragère o wawde e heblanade e moftude huuɗo gaam kadi ne so tawi saɗede aari aɗa wawa hutorade kon ɗon huuɗo walla kadi so tawi mo ganduɗa o ko jogiɗo kaake hayso an a ala kaake sa mofti janŋngo e jaam kam ina wawi arde ɗon o sooda an naftoɗa ngaalu o o hayso wona huuɗo ko noon kadi hono ni no wii jooni to banŋnge gooƴe e gooƴe noon ene heewi façon ŋaaji gooƴe gerte gooƴe ñebbe ha gooƴe gawƴe ɗum ɗon foof ko gooƴe ɗe ganduɗa ko jamnde nde ganduɗa koko hutorte jawdi ne wawi ɗum hutorade e kala saaha wadde noon e oɗo yonta mo gonɗen ko yonta mo ganduɗa en mbi ko ɗum waylo waylo weeyo ndiaym ne wawi ara waktu mo aratano kono kadi nguuli ɓurtuki ne wawi ara waktu mo ɗaminanoka foof ɗum ɗon foof noon sa yiiɗi ɗum famde alaysago gacca hakkille ANACIM woni météo kono kadi gacca hakkille <hesitation> haralleɓe ɓe ganduɗa hannde ko kamɓe gooni e nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗon gonɗa to banŋnge ko mbaɗata ko aɗa namdo mbassa tan heddade ko ni tanam waɗanno ɗum ɗon ene moƴƴi kono ko ɓuuri ko heen doole hannde wona ko haadi e jamanu o mo gonɗen wadde alaysago mbaylen ngal ɗon jaɓɓal Sadio Déme hol wasiya ma hannde ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko anniyiɓe heesde huuɗo ɓe mofta gaam falade yooga e caɗele to banŋnge nguura jawdi e kadi holko tonggirta yewtere nde

jarama Allah jarama Sadio Déme

Allah jarama a jarama Sadio Déme wonno yewtere men wonno ko fewti e moftude walla kadi heesde huuɗo moftude gaam heblanade caɗele kewɗe hebtade ɓe ganduɗa kadi ko jogiiɓe jawdi ndi ganduɗa ko fonndi kadine hutorade a kon ɗon huuɗo kono kadi famama wona huuɗo ko tan kadi ne footi moftede ngol ɗon moftugol ha gooƴe mum e kadi ne kala ko yaade on ɗon fannu foof ko footi moftede heblene hayso tawi an a ala jawdi woon jogiiɓe jawdi sooɓe cohli tawa aɗa wawi ɗumen kadi ne tottude a tawa anne aɗane heeɓa hunde nde ganduɗa aɗa wawi hutoro ɗum to banggue galle ma kono kadi e ɗum foof fawade heen alaysago jomumen kadi gacca hakkille ANACIM woni météo gaam kadi anndunde beele hikka ɗaminaka tooɓoji caggal ndungngu walla kadi ɗaminaka nguleyki ɓurtuki e nder ceeɗu ɗum ɗon foof noon so tawi a faami ɗum tan ma woon ko mbawɗa heblanade e ko keɓotoɗa ko wadde tawa kadi so ɗum ari ɗum tampintama nden noon en jetti fedde nde ganduɗa koye ballal mayre mbaɗeten ɗe ɗon jewte fedde wiite nde AICRA e jokkodiral maɓɓe e ISRA wonndude ANCARE wonndude e Jokalante e URAK koye balle maɓɓe mbaɗeten hono ɗeɗo jewte deeɓe jetta no feewi wona seeɗa jetta noon karalla men hono ceerno Ibrahima Touré e wonno e karallagal he ɗowanno yewtere nde ko sehil moon Aliou Soya Sow wadde ha saaha goɗɗo e jewte men garoje e ballal fedde moon fedde men wii te nde AICRA